Igiti kirekire, co mubwoko bw'ivyuma, kijejwe gukina umupira w'amaboko, hirya y'aho, hateye ibiti vy'ibigazi; ico giti, kikaba ari kirekire cane.

Kirase kininiya Cubatswe ku buhinga bwa kijambere, gisharije neza cane gose ,kirimwo intebe z'ivyuma hejuru hariko Imbaho.

Mu bubiko bw'ibitabo n'amakaye n'ibindi bikoresho bitandukanye habitse ibitabo vyinshi cane rwose ku buryo umuntu wese agiye aronka igitabo yifuza gusoma.

Inzu niniya cane gose, igeretse incuro zibiri. Impande y'aho hakaba ikibuga kininiya cane gose giteyeko ivyatsi vya kijambere.

Urwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ruriko rurakina umupira w'amaguru hirya yaho hakaba hari ibiti vyinshi bihateye vyakarorero kandi bisharije cane

Umupira mwiza cane gose ufise amabara atandukanye hariko ikirato co gukina nyamupira kiri mu kibuga ciza cane gose giteye ko ivyatsi vya kija mbere.

Urwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ruhagaze ku kibuga c'umupira w'amaboko rushaka gutangura gukina umupira w'amaboko, hirya hariho ibiti vyinshi cane rwose bitanga akayaga.

Urwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi zisa. Rukaba rufise imipira ibiri y' amaboko mu ntoki, ruhagaze ku kibuga c' umupira w' amaboko. Hirya y'ico kibuga hariho ibiti vyinshi bihakikuje.

Utwuma twinshi tw'abanyeshure bakiri bato bakoresha, haba mu gucapa canke mu gufuta ivyo bacafye, kugira bashobore gucapa ibindi vyiza.

Imyambaro yo kwinonora imitsi izotangwa ku mashure atandukanye kugira abanyeshure bashobore kuza barinonora imitsi kabiri canke gatatu mundwi kugira bashobore kugira amagara ameza.

Ikirasi kininiya cane cubakitse ku buhinga bukomeye gisa neza cane gose kirimwo ivyuma vyinshi bitandukanye n'imeza z'ivyuma eka mbere n'ibicapo biri ku ruhome bimeze neza cane

Aho babika ibitabo n'amakaye vy'ishure hapanze neza cane rwose ku buryo ico umuntu wese akeneye agenda akamenya aho agitora kibitse.

Inzu yubatswe neza cane rwose, ku buhinga bwa kijambere, isakajwe amabati akomeye; imbere y'iyo nzu, hariho ikibuga c'umupira w'amaboko gisa neza cane rwose, kandi gikomeye.

Utugazi dutatu, tuduga ku kantu kubatse kameze nk'Inzu, gasakaje Amabati akomeye hirya hariho, utuntu twinshi tumeze nt'Intebe, dufise Amabara atandukanye hirya yaho hakaba hariho Ibiti.

Ikirase kininiya cigisha ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi, gifise ibikoresho vyinshi bitandukanye, imashini eka ivya nkenerwa vy'imashini vyose, hamwe n'imeza n'intebe abantu bicarako.

Ingwa nyishi ziri muga kopo bazibikamwo zifise amabara atandukanye zikaba zandika n'ibitandukanye hakaba hari iza sesetse impande yaho ku meza.

Ikirase kininiya cane gose cubatswe neza cane gose kibereye ijisho kirimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye vyo kwigirako mu buhinga bwa none.

Ikirase kininiya cane gose cubakishijwe amatafari aturiye, harimwo intebe zikomeye cane gose zifise amaguru y'ivyuma, hejuru hariko imbaho nziza cane gose zisukuye.

Ikibuja c'umupira w'amaboko ca kijambere gisharije neza cane rwose c'ubatswe kuburyo bukomeye hagati mukibuga hari umuntu ahagazeho, haruguru yikibuga hari abantu bicayeho.

Ugwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ruriko rurakina umupira w'amaguru haruguru y'ico kibuga c'umupira w'amaguru hariho ibiti vyinshi cane rwose bitanga akayaga keza cane.

Akantu ka kuma kameze nk'agacupa kariko uturongo twerekana ibiharuro gapima uhereye ku majana munani ukaduga igihumbi n'abiri ukaduga igihumbi natandatu gushika ku bihumbi bibiri.

Imeza iriko udukaramu twinshi cane gose, two gucapa, dufise amarangi atandukanye, impande yaho hariho agakopoka karimwo umutimo wo guhanagura ,hakaba hariho kandi n'imikasi ine iri impande utwodukaramu.

Ahantu h'uburaro hubakitse neza cane gose, hasukuye, hari ibitanda bigerekeranije, kimwe musi, ikindi hejuru, ku buryo umuntu umwe yoryama musi, uwundi akaryama hejuru.

Icumba cubakitse neza cane gose kirimwo ububiko bwibintu vyinshi bitandukanye, haba ibitabu eka amakaye, eka nibindi bikoresho vyinshi cane gose bihari.

Ikibuga c'umupira w'amaboko cubatswe ku buhinga bwa kijambere, haruguru y'ico kibuga harubatse amazu menshi, hirya yaco hakaba hari ibiti vyinshi bihakikuje bitari bike.

Ikibuga ciza cane rwose, c'umupira w'amaboko, cubatswe ku buhinga bwa kijambere, kibereye ijisho, kandi gifise umuyagankuba, ku buryo, abantu bashobora no gukina mw'ijoro.

Ikirase kininiya cane gose cubatswe ku buhinga bukomeye, kibereye ijisho kirimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye haba imeza, intebe eka n'ibindi.

Icuma kininiya, co gupima ingwara zitandukanye, ico cuma, kikaba gisa neza cane rwose, gifise amabara yera hamwe n'ayirabura.

Ikibuga ciza cane gose co kwinonorerako imitsi. Hirya yaho hariho inzu nziza zubatswe ku buhinga bwa kijambere, hagati hakaba hariho utwatsi duteye tumeze neza cane.

Ikibuga c' umupira w' amaboko gisharije neza cane gose ntiworaba kibereye ijisho. Hirya y'aho, hakaba hari umuntu ariko arakina umupira w' amaguru atera kure cane gose.

Ahantu ku meza hari ibikoresho byo kubaka vyakijambere, haruguru hariho abantu bambaye umwambaro w'akazi bariko bararaba ingene ivyo bikoresho bobikoresha.

Ikirasi kininiya gisa neza cane gose. Kirimwo akabati kabika ibitabo, intebe z'ikizungu, eka mbere n'ibindi bikoresho vyinshi bitandukanye.

Ikaramu zitandukanye zifise amabara atandukanye, kandi zandika n'ibitandukanye, zipanze neza ahantu kukantu kabigenewe, kandi keza cane.

Umupira w'ishure wo gukina mwiza cane gose ufise amabara atandukanye, ukaba uri mu kibuga ciza kirimwo utwatsi, imbere y'uwo mupira hakaba hariho ibiti biboshe n'utugozi twera.

ikirase ciza cane gose ca kijambere cubatswe ku buhinga bukomeye, kirimwo intebe za kijambere n'imeza birikumwe, ico kirase kikaba gifise n'ububati bwo gushingura ibintu.

Ikirase cubakitse neza cane kubuhinga bukomeye kirimwo ivyuma vyinshi bitandukanye ,imeza ,ama radiyo yokuvuza umuziki ,eka nibindi vyinshi cane.

Udukoresho twishi cane rwose bakoresha mu kwigisha dufise amabara atandukanye tukaba duteretse ahantu ku meza dutonze umurongo kamwe kamwe kose ukwako

Urwaruka, rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi, ruriko rurakina umupira w'amaboko; haruguru, hakaba hari abantu benshi, bicaye, bariko bararorera ingene bakina.

Ikirase kininiya cubatse ku buhinga bwa kija mbere kirimwo ububati ubika ibikoresho bitandukanye umuryango akaba ari wo imbaho, kandi hakaba hasa neza cane.

ikirase kininiya cane gose cubatswe ku buhinga bwa kijambere kirimwo ibikoresho bitandukanye imeza intebe za kijambere eka no ku ruhome hakaba hamanitse ivyandiko bishajije

Ahantu heza cane hari akantu kubatse nk'inzu gasakaye hirya yaho hariho utuntu twinshi tumeze nk'intebe dufise amabara atandukanye, hirya hariho ibiti vyinshi cane rwose bitanga akayaga.

Ikirasi kinini cane rwose cubatswe ku buhinga bwa kijambere kibereye ijisho kirimwo n'umuyagankuba kikaba kirimwo ivyuma vyinshi rwose bitandukanye.

Ikirasi kininiya cubatswe k'ubuhinga bwa kijambere kibikwamwo ibikoresho bitandukanye haba ibitabo canke amakaye bibitswe neza mububati bwabigenewe.

Ububuko bw'ibitabo bitandukanye eka ibikoresho vyose bitandukanye bibitse neza kurugero rushimishije kuburyo umwe wese agiye ashobora gutora ico yifuje akakiraba.

Inyubakwa ndende kandi niniya yubatswe ku buhinga bwa kijambere, yubakishijwe amatafari aturiye, hepfo y'ayo hariho ikibuga c'umupira w'amaboko kininiya kandi ciza cane.

Abantu bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bari ku kibuga c'umupira w'amaboko imbere yabo hariho umwigisha w'umumenyereza ariko arabigisha ingene bazagukina uwo mupira.

Uduti tw'ivyuma duteretse mu kibuga ciza cane giteyemwo utwatsi twa kija mbere hirya yaho hateye ibiti hirya nohino.

Ikirase kininiya cane kirimwo intebe zifise amaguru y'ivyuma hejuru zikaba ari zoimbaho hakaba hariko ibitabo vyinshi cane ko'izo ntebe.

Urwaruka rwishi rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ruriko ruraraba ahantu bariko barakina umupira w'amaboko, abandi nabo bakaba bicaye hepfo bariko baratera inkuru.

Kw'ishure ritoya ry'i Mubone batanze imipira itari mike yo kwinonora imitsi kugira abanyeshure hagati mu ndwi bazoze barafata umwanya wo kwinonora imitsi kugira bagire amagara meza.

Ikirase kininiya kirimwo ibikoresho bitandukanye, na cane cane imashine mudasobwa n'ibikoresho vyazo bijanye. Ico cumba kikaba kijejwe gukarihirizwamwo ubumenyi budasanzwe ku buhinga bwa none.

Ikirasi cubatse neza cane ku buhinga bukomeye gisize irangi ry'umuhondo, harimwo intebe z'imbaho zikomeye hakabamwo n'imeza yazo.

Ikirasi kininiya cane gose cubatse ku buhinga bwa kijambere, kikaba kirimwo intebe n'imeza za kijambere, imbere y'aho hakaba hateretse akantu k'agakopo baza baratamwo imyanda.

Utwuma twinshi, two gusongora ikaramu yo gucapa, tukaba duteretse ku gitabo, cera, gifise imirongo ikitse; ico gitabo, kikaba giteretse ku meza, nziza cane.

Ishure ryubatse neza cane rifise urugo rukikuje bubatse kw' irembo hakaba hari umwango w'ivyuma hahagaze umuntu impande yaho hakaba hahagaze imodoka.

Agapukuru gatoya cane gose karimwo ingwa cumi na zibiri zo kwandika kurubaho, zifise amabara atandukanye, imwe yose yandika ibidasa n'iyindi.

Inyubakwa nziza cane rwose isize iranga ryera yanditse ko ivyandiko binini vyirabura impande yaho hakaba hateye igiti kininiya n'utundi duti duto duto hakaba hari n'utwatsi twiza cane dusharije.

Ikirasi kininiya cubatswe k'ubuhinga bukomeye, gisa neza cane rwose, gisukuye,. Kirimwo intebe nyinshi cane rwose z'ivyuma zibereye ijisho ntiworaba.

Inzu yubatswe ku buhinga bwa kijambere ,yubakishije amatafari aturiye, ikaba iriko imiryango ibiri y'ivyumba vy'ubwiherero kimwe c'abahungu n'ikindi c'abakobwa.

Ibikoresho vyo kwandika no gucapa ibiharuro biri mu gasandugu kavyo kabibika mugabo ako gasandugu kakaba kuguruye kandi gashanje neza cane.

Umupira muniniya mwiza cane gose , ufise amabara yera nayirabura, niwe wahawe ishure ry'iBugendana kugira rizoze riraha abanyeshure bakine umupira w'amaguru.

Ishure yubatswe ku buhinga bwa kijambere risharije gose cane imbere yaho hateye ubutwatsi twa kijambere n'uduti twiza cane gose

Ahantu hari ingwa nyinshi zitandukanye, zifise amabara atandukanye mu kwandika zandika ibitandukanye, kandi zikaba zisharije gose.

Ikirase kininiya, cubatswe ku bubinga bwa kijambere, kirimwo umuyagankuba, gisharije neza cane; kirimwo ivyuma bitandukanye, n'ibikoresho bitandukanye, hirya no hino.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ca kijambere cubatswe neza cane gose gisharije , haruguru yaco hari ahateye ibiti bitatu vy'ibigazi.

Ishure ry'uburaro, rifise ibikoresho vyinshi cane, aho abanyeshure barara hakaba hari ibitanda biriko imatera nziza cane, eka n'ibindi bikoresho.

urwaruka rwambaye impuzu zo kwinonora imitsi ruriko rurakina umupira w'amaguru ku kibuga kiriko utwatsi twiza hirya yaho hariho ibiti vyinshi cane rwose biteye kumurongo.

Ikirasi kininiya cane gwose ca kijambere cubatswe k'ubuhinga bukomeye cane gwose Kandi ciza cane rwose kibika ibitabo bitandukanye vy'ubwoko butandukanye mububiko bwabigenewe.

Akuma gakomeye neza cane gakora ibikoresho vyinshi bitandukanye haba kubikora kubigorora canke kubihimbura, gafise amabara yirabura n'ayasa n'umuhondo.

Ikibuga ciza ca kijambere cubatswe ku buhinga bwa none ku buryo ico kibuga gishobora no kwakira abandi bantu b'ingenzi baje bava mu bindi bihugu.

Leta iheruka gutanga kw'ishure ryisumbuye ryo mu kirundo umupira uwo gukina abanyeshure mwiza cane rwose ufise amabara atandukanye eka mu umupira w'akarorero.

Inyubakwa yubakitse neza cane gose ku buhinga bwa kijambere. Yubakishije Amatafari aturiye, Imiryango ni y'Ivyuma Amadirisha ariko ibiyo, impande y'iryoshure hasa neza cane, gose ntiworaba.

Utwuma two kwigisha ,nogukora ibiharuro, no kwandika ibiharuro ,turi mugapukuri, katwo kabonerana ,kameze neza cane gose.

Ikirase kininiya cane rwose cubatse ku buhinga bwa kijambere kimanikishije ivyuma imbere hakaba hariho ikibaho kininiya cane rwose hakaba harimwo n'intebe nyinshi cane.

Inyubakwa nziza y'ishure yubatswe ku buhinga bwa kijambere yubakishijwe amatafari aturiye, ikaba ifise ubuzu bw'ubwiherero butandukanye, ubwabagore ukwabo n'ubwabagabo ukwabwo.

Ikirase kininiya kirimwo ibikoresho vyinshi bitandukanye vyo gupima ingwara muga hakaba hakiri ibikoresho bimwe bimwe bikenye kw'ico kirasi bagasaba bashimitse reta kubafata mu mugongo

Ibitaro vy'i Bwambarangwe, birafise icumba co gupimiramwo ingwara, mugabo, bakaba bafise ubukene bw'ibikoresho; basaba bashimitse leta, kubafata mu mugongo, mu kubaronsa ivyo bikoresho.

Ku bitaro vyo murumonge barafise icumba bapimiramwo ingwara zitandukanyi muga bakaba ata bikoresho bikwiye bafise basabaleta bashimitse ko yobaronsa ivyo bikoresho bikwiye.

Ibitaro bikuru vyo mu Rutana birafise aho bapimira ingwara, hari ibikoresho vyinshi cane gose bitandukanye, kwizo mvo abanyeshuri benshi barakunda gusaba kuza kuhimenyerereza.

Ku bitaro vyisumbuye vyo mu Ruyigi barafise icumba bapimiramwo ingwara, mugabo ico cumba nta bikoresho vyo gupima bikwiye bafise. Basaba bashimitse leta ko yobafata mu mugongo, mu kubaronsa ivyo bikoresho.

Aho bapimira ingwara hari ibikoresho vyinshi cane gose karuhariwe eka mbere n'abitura aho hantu baranezerwa cane gose kuko batunganirizwa mumwanya muto cane.

Ku bitaro bikuru vy'imakamba baheruka kuronka ivyuma karuhariwe mu gupima ingwara z'abantu bagasaba bashimitse abagwaye kubo bitura kubwira babatunganirize.

ku bitaro bikuru vy'iKibago hari icumba bapimiramwo ingwara gifise ibikoresho vyinshi bitandukanye kandi vyizewe abahitura baratunganirizwa neza cane

Ibitaro vyisumbuye vy'Imuyinga birafise aho bapimira ingwara zitandukanye, aba bitura barashima cane gose, kuko baronka inyishu ku mwanya muto cane gose.

Aho bapimira ingwara hari ibikoresho vyinshi cane gose bitandukanye, bipima ingwara z'ubwoko bwose, bagasaba yuko ababitura bonyaruka ku rugero rushimishije.

Mu kirase bapimiramwo ingwara zitandukanye hari ibikoresho vyinshi cane gose bitandukanye kuburyo abahitura batunganirizwa mu mwanya muto cane.

Ku bitaro vyo ku Murenge, ni ibitaro bifise icumba bapimiramwo ingwara, mugabo kitagira ibikoresho; basaba bashimitse leta, ko yobaronsa ivyo bikoresho ku gihe, kugira bapime ingwara.

Ku bitaro vyisumubuye vy'i Ngozi barafise icumba bapimiramwo ingwara muga nta bikoresho bikwiye bafise. Basaba bashimitse leta ko yobafata mu mugongo mu kubaronsa ivyo bikoresho kugira bashobore gukora neza.

Ikirasi kininiya cane rwose cubatswe kubuhinga bwa kijambere caho bakorera ibitabo bakongera bakabibikaho co kirasi kikaba kirimwo amatara kuburyo nomwijoro uwuje arondera igitabo akironka.

Aho bakorera ibitabo, bakongera bakabibikaho, hari ibitabo vyinshi cane rwose, bibitse neza cane rwose, kimwe kimwe, bibiri bibiri, ukwavyo; biri no mu bubati, bishinguye, ku buhinga bukomeye.

Igisare kininiya cubakitse ku buhinga bwa kija mbere kibereye ijisho bakoreramwo ibitabo bakongera bakabikamwo ibitabo kirimwo ibitabo vyinshi cane rwose bibitse neza ku rugero rushimishije.

Mu kirase kininiya cane gose, babika bakongera bagakorera ibitabo, hari ibitabo bike cane gose kumva z'uko ibikoresho bakoresha ivyo bitabo vyashaje.

Mububiko bwaho bakorera ibitabo, bakongera bakabibikaho, hari ibitabo bikeya cane kubera hari ivyuma bikora ivyo bitabo vyapfuye bitagikora neza bikenewe gusubirizwa.

Icumba caho bakorera ibitabo n'amakaye bakongera bakabibikaho hari ibintu vyinshi cane gose hariho ibitabo, amakaye eka mbere n'amasakoshi.

Imeza nziza cane isize neza ya kijambere iriko utuntu twinshi cane two gufatanya impapuro canke tukaziteranya, dutonze neza, dupanze neza, kamwe kamwe ku kandi.

Ishure ryubatse kubuhinga bukomeye bwa kijambere ntiworaba, iryo shure rikaba ryigako abana bokwimenyereza rikaba rifise n’ikibuga cubatse neza gose ca kijambere gisharije.

Ishure ryiza cane ifise amashuri mato mato abana bimenyerezako, yubakitse neza n'imyango y'ivyuma ikagira udutoboro twinshi twinshi.

Kw'ishure ryo kwimenyereza hari udukoresho twinshi abana bakoresha iyo bari kw'ishure iyo bishitse bakadukenera tubitse neza ahantu heza.

Ikirase c'ishure ritoya ry'abana bimenyereza kirimwo intebe zitandukanye, imeza cubatswe kubuhinga bukomeye kibereye ijisho kandi ishajije.

Ishure ryo kwimenyereza rifise utugenegene twishi tumeze nk'umupira abana bato bato baza barakinisha kugira baryohegwe kandi baruhurire umutwe.

Kw'ishure ritoya, ryo kwimenyereza, ry'abanyeshure bato bato, hari amasakoshi menshi cane rwose, abanyeshure bahimenyerereza, baza baratora bakoresha.

Ingwa z'ishure, zifise amabara atandukanye, zandika ibitandukanye, zibitse ahantu, ku kantu, gateretse hasi, kandi keza cane.

Ishure rifise ikibuga ciza co gukina c'abanyeshure batobato bimenyereza, ico kibuga kikaba gisharije cane gose iyo abo banyeshure bariko baragikinirako baranezegwa cane.

Ishuri rito yaryintango rifise ibirase vyubakishije amatafari aturiye imbere hariho ikibaho cirabura canditseko n'ingwa yera hirya ku ruhome hakaba hamanitse urupakuro.

Ishure ritoya ry' intango ryo ku Gitaba, ni ishuri ry' akarorero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Rikaba rifise ibirasi bikwiye abanyeshure bose bahiga. Harimwo n' ikibuga c' umupira w' amaguru, eka mbere n' ikibaho co kwandikako, ugasanga kiba gikwiye kimeze neza.

Ishuri ritoya ry'intango rifise uburaro rikaba rifise ibikoresho bikwiye imatera nziza cane gose ibitanda vyivyuma bigerekeranye kimwe munsi ikindi hejuru.

ishure ritoya ry'intango ry'igitobo n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho bikwiye, abigisha bakwiye mugabo rirafise ubukene bw'ikibazo c'umupira w'amaguru ca kijambere risaba rishimitse reta ko yo rifata mu mugongo ikarironsa ikibuga ca kijambere.

ishure ritoya ry'intango ryo mu Gitanga ryubakishije amatafari aturiye, imiryango n'amadirisha ni ay'ivyuma, iryo shure rikaba muga rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ritoya ry’intango rifise abigisha bigisha neza cane ,umwigisha arandika ibintu kurubaho bifise amabara atandukanye hanyuma umunyeshure umwe umwe akaza aragenda avuga ibara iryariryo.

Ishure ritoya ry'intango, rirafise ibikoresho vyinshi cane rwose, bitandukanye, bibafasha mu kwigisha; haba ivyo gucapa, no kwandika, mu kwiga ibiharuro; eka mbere n'ibindi n'ibindi.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirasi kininiya, umuryango ni uw'icuma, imbere hari ikibaho kininiya cane gose canditseko ibintu bitandukanye.

Ishure ritoya rya Taba n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye ,rikaba rifise n'imivo itwara amazi y'imvura ,iryo shure muga rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ritoraya ryo mu Rutovu n'ishure ry'akarorero rifise abigisha babinonosoye baragerageza kwandika kukibaho ikibazo abanyeshure bakora kugira ntibihende.

Ishure ritoya ry'intango rifise ibikoresho bitandukanye, ryubatswe kubuhinga bwa kijambere ,muga iryo shure rikaba rifi ritagira urugo rwubakishije amatafari.

Ishure ritoya ry'intango rifise abigisha b'incabwenge kandi b'inkerebutsi bamenyesha cane rwose ryama rikarihiriza abagisha baryo rimwe mu kwezi kugira bigishe inyigisho z'akanovera.

Ishure ritoya ry'intango rifise abanyeshure batari bake bari mw'ishure bariko bariga hirya yaho hakaba hariho isakoshi z'abanyeshure n'ibitabo bakoresha mu kwiga.

Kw'ishure ritoya ry'intango, hari abanyeshuri benshi cane rwose, bambaye imyambaro y'ishure; haruguru y'aho, hakaba hari abigisha n'umuyobozi, ariko arababwira amategeko ngenderwako.

Ishure ritoya ry'intango rifise ibikoresho bitandukanye haba ibitabo amakaye y'abanyeshure eka n'amakaye abigisha bateguriramwo ivyirwa.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye rigeretse incuro imwe, impande yaryo hakaba hari ikibuga kininiya cane gose.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirasi cubatswe k'ubuhinga bukomeye n'amatafari aturiye, imbere hariho ikibaho canditseko n'ingwa yera.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirase kirimwo urubaho, umuryango w'icuma rikaba rifise umuyagankuba bikaba harimwo intebe nyishi cane gose

Ishure ritoya ry'intango yubatswe ku buhinga bukomeye bwa kijambere ryiza cane yubakishije amatafari aturiye imyango n'iy'ivyuma amadirisha akaba ariko ibiyo y'ivyuma rikaba rifise ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane.

Ishure ritoya ry'intango ryo mu Rutana, ishure ryakarorero ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba rifise ibikoresho bikwiye, eka mbere rikaba rifise n'abigisha benshi cane gose kandi bafise ubumenyi butandukanye.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rikaba muga rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru, risaba rishimitse reta kuyisahiriza.

Ishure ritoya ry'intango, ry'akarorero, ry'i Makamba, ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rigeretse incuro zitatu; iryo shure, rikaba rifise ibikoresho bikwiye, n'abigisha bakwiye, kandi rirafise n'ikibuga kininiya cane rwose.

Ishure ritoyi ry'intango rifise ibikoresho bitandukanye. Uri amakaramu atukura uri amakaramu y'ubururu, eka uri amakaramu y'ubwoko bwose butandukanye, y'amarangi atandukanye uyasanga kw'iryo shure.

Ishure ritoya ry'intango rya Kinanira ya gatatu, ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane gose. Rikaba ryubakishijwe amatafari aturiye, rikaba rifise n'ibibanza bitandukanye vy'iratiro.

Ishure ry'intango ryubatswe kubuhinga bwa kijambere, rifise ibirase bininiya cane gose, usanga harimwo intebe nziza cane gose za kijambere zubatswe kubuhinga bukomeye.

Iwo ritare ry'intango ryo ku musenyi ni ishure ryiza cane rwose ribereye ijisho iryo shure rirafise ibikoresho bikwiye vyose sinabigisha bakwiye rikaba rifise n'ikengeri ry'ikizungu ryo kuvuza kugira abanyeshure bamenye amasaha bagezeko ukwie saha iheza.

Ishure ry'intango, ryubatswe ku buhinga bukomeye cane rwose, risharije, ryiza cane; impande y'iryo shure, hari ikibuga, kininiya cane, hirya y'aho, hakaba hari igiti.

Ishure ritoya ry'intango n'ishure ryakarorero rifise ibikoresho bitandukanye , intebe z'ivyuma eka mbere n'abanyeshure benshi bararihurumbira kuko ryigisha neza.

Igice c'ishure ritoya ry'intango cubatswe ku buhinga bwa kijambere gisharije neza cane harimwo intebe z'ivyuma nyinshi be n'imeza zazo.

Ishure ritoya ry'intango rifise abanyeshure bitayeho cane gose gukurikirana ivyigwa, ku buryo iyo umwigisha ariko arigisha nabo baguma bandika ivyo ariko aravuga.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirase ciza cane gose cubatswe kubuhinga bwa kijambere kumpome hamanitse ivyapa bisharije neza cane gose.

Ishure ritoya ry'imuseno, n'ishure ryubatse ku buhinga bwa kijambere, ryubakishije Amatafari aturiye rikaba iryo shure muga rifise ubukene bw'amazi meza, risaba rishimitse reta ko yo rifata mu mugongo mu kurironsa amazi meza.

Ishure ry'intango ritoya rya Muzye. Ni ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye rikaba rifise abigisha bakwiye mugabo rikaba rifise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko, bugasaba bushimitse leta ko yobufata mu mugongo.

Ishure ritoya ry' intango ry' i Bugenyuzi, ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Ryubakishijwe amatafari aturiye. Muga iryo shure, rirafise ubukene bw' amazi meza yakamye. Rigasaba rishimitse Leta ko yorironsa amazi.

Ishure ritoya ry'intango ry'iruranga n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho vyose bikwiye muga iryo shure rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru c'abanyeshure.

Kw'ishure ritoya ry'intango ryo mu Gatereni reta iheruka gutanga umupira w'amaguru abanyeshure bakaza barawukina imisi yose mu ndwi kabiri kugira binonore imitsi.

Ishure ritoya ry'intango y'i Nkomande ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ryubakishijwe amatafari aturiye imiryango be n'amadirisha ni iy'ivyuma iriko ibiyo kandi iryo shure rikaba ryigako abanyeshure benshi.

Ishure ritoya ry'intango rya Samahuge ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rifise ibirase bimeze neza cane gose, ibibaho bimeze neza n'abanyeshure batari bake bararihurumbira.

Ishure ritoya ry'intango rya giharo, ni Ishure ryubaswe ku buhinga bukomeye, kandi rifise ibikoresho vyose bikwiye, n'abigisha bakwiye mugabo iryoshure rikaba rifise ikibazo c'ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ritoya ry'intango ry'ikabanga, n'ishure ry'akarorero mu gukwirikiza amategeko y'ishure, umwigisha arandika ikirangamise kurubaho shingene ivyigwa bizokwigwa n'isaha bizokwigira ko gutyo gutyo abanyeshure bakaca babona amakaye bashobra kuza baratondana n'amasaha bijanye.

Ishure ritoya ryo mu Mwarusi n'ishure ry'akarorero rifise abigisha bitanga cane gose kuburyo batunganya inyigisho nyuma y'ivyigwa kandi abanyeshure barazitaba ku bwinshi.

Ishure ritoya ry'iMusongati n'ishure ryubakitse kubuhinga bwa kijambere, rikaba rifise ibirase birimwo intebe zikwiye eka mbere n'ikibaho gitoya kigereranye kandi iryo shure rikaba ririmwo amatara.

kw'ishure ritoya, ry'intango, hari ibikoresho vyinshi bitandukanye, vyo kwigisha gucapa no kwandika ibiharuro, ivyo bikoresho, bikaba bibitswe mu buhinga bwa none.

Ishure ry'intango ritoya rya Mugembe ya kabiri, ni ishure yubakitse ku buhinga bukomeye rifise ibikoresho bikwiye eka rikagira n'umubumbe w'isi werekana ingene isi izunguruka.

Ishure ritoya ry'intango rifise akabati ko kubikamwo ibikoresho vy'ishure, hejuru ku kabati hariho amakaye abitseho impande yaho hariho ikibuga canditseko ikirangaminsi c'ivyigwa vyishuri.

Ishure ry'intango ry'i Kayero ni ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye yubakishijwe amatafari aturiye, rirafise kandi ikibuga c'umupira w'amaboko ciza cane rwose gishajije.

Ishure ritoya ryintango rifise ikirase cubatswe kubuhinga bukomeye, mwico kirase harimwo intebe zikomeye zivyuma imbere hakaba hari umuntu ahahagaze nuwundi yicaye.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ryubakishijwe amatafari aturiye, hepfo y'ishure hari abantu babiri, ku kibuga c'ishure hateye ibiti vy'ibigazi.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe k'ubuhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye imbere yiryo Shure hakaba hari abanyeshure bakeya bariko barakina isuku.

Ishure ritoya ry'intango yubatswe ku buhinga bwa kijambere risa neza cane gose risharije imbere yaho hateye utwatsi twiza cane hirya yaho no hino hari ibiti bihateye

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, yubakishijwe amatafari aturiye hepfo y'iryoshure harateye ikigazi kininiya cane rikaba iryoshure rifise n'ikibuga c'umupira w'amaguru.

ishure ritoya ry'intango ryo kumuheza ni ishure ryubakishijwe amatafari aturiye muga rikaba risakaje amabati ariko arasaza rigasaba rishimitse leta ko yo risahiriza mu kubarosa amabati mashasha kubwira abanyeshure ntibavigwe.

Ishure ritoya ry'intango kw'irembo hateye ibiti vyinshi impande y'icapa hahagaze umuntu, hirya yaho hari ibiti vyinshi cane.

Ishure ritoya ry'intango rya Rutana ya kabiri n 'ishure ry'akarorero rifise ibikoresho bikwiye abigisha bakwiye, intebe zikwiye eka mbere n'ibitabo birakwiye.

Ishure ritoya ryo mu maramvya, n'ishure rya karorero ritanga impuzu zo kwinonora imitsi , aho umunyeshure wese aronka umwambaro.

Ishure ritoya ry'intango ry'akarorero ryo ku mugwa mukuru w'ubutunzi, ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa none rigeretse incuro imwe, ryubakishijwe amatafari aturiye. Iryo shure rirafise n'aho kwimenyereza abana bakiri batoya kuva mu wa mbere gushika mu wa gatatu, eka mbere no guva mu wambere w'amashure matoya gushika mu w'icenda.

Ishure ritoya, ry'intango, rifise ikibuga kininiya cane rwose, hagati mu kibuga, harimwo abanyeshure, hakaba hariho n'igiti c'ibendera ry'igihugu; haruguru y'ikibuga, hubatse amazu menshi cane.

Ishure ritoya ry’intango rikomeye cane gose ryubatswe kubuhinga bukomeye rigeretse incuro imwe hirya yaryo hakaba hateye ibiti vyinshi.

Ishure ry'intango ritoya rya Karindo ya mbere, ni ishure ry' akarorero. Rifise ibikoresho bikwiye, n'abigisha bakwiye, kandi batanga inyigisho z' akanovera kuko hahurumbirwa n'abanyeshuri benshi cane rwose.

Ishure ritoya, ry'intango, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rigeretse incuro imwe, ryubakishije amatafari aturiye; ku kibuga, hakaba hariho igiti kininiya, kihateye, hirya y'aho, hakaba hari utwatsi tuhateye, twa kijambere.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ryubakishijwe amatafari aturiye, imiryango ni iy'ivyuma, ku kibuga n'impande y'ishure hahagaze abenyeshure batari bake.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirasi kirimwo umuyagankuba, imbere hariho ikibaho canditseko, hakaba hari intebe zitandukanye ziriko amakaye y'abanyeshure.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bukomeye ryubakishijwe amatafari aturiye nkande y'iryo shure harahagatse ikinga hepfo yaho hakaba hateye ibiti bibiri ku kibuga hariho amabomba y'amazi.

Ishure ritoya ry'intango ifise ikirase kininiya cane gose, harimwo ikibaho hakaba harimwo intebe zitari nke n'abanyeshure babiri bahagaze mw'iryo shure.

Shure ritoya ry'intango ry'Irushungura n'Ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rikaba rifise ibikoresho n'abigisha karuhariwe, mu kwigisha bandika kurubaho, abanyeshure bakabonegwaho kuza barasoma bongera bandika.

Ishure ritoya ry’intango bubatswe kubuhinga bwa kijambere, amadirisha nayivyuma ariko ibiyo, iryo shure kandi rikaba rifise ibikoresho bikwiye.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirase cubakitse neza cane cubatswe n'amatafari aturiye, winjiye hariyo intebe nziza cane mbere hakaba hasukuye ku buhinga bukomeye.

Ishure ritoya ry'intango rifise abigisha karuhariwe mu kwigisha barafata bagacapa ibintu byinshi ku rupapuro bakarumanika ku ruhome umunyeshuri wese akaca genda aza arasoma.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bukomeye bubereye ijisho, abigisha bahigisha n'abanyeshure bahiga barashimira reta ukuntu yabubakiye ishure ryiza ry'akarorero.

Ishure ritoya ry'intango ryo ku muzungu, ni ishure rifise iniforome ryazo kw'ishure, ku buryo ishure risabako umunyeshure wese agiye kuhiyandikisha kugira ahige, abanza kuguraho uwo mwambaro w'ishure.

Ishure rito ya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ukomeye impande yaho harateyeho utwatsi twa kijambere ukaca uduga ku ngazi winjira mw'iryo shure irya yaho hariho ibiti vya kijambere.

Ishure ritoya ry'intango ryo mu Cankuzo, ni ishure rya kijambere ryubatswe ku buhinga bwa none rikaba rifise ibikoresho bikwiye muga iryo shure rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko rigasaba rishimitse leta ko yorifasha kugira ico kibuga kiboneke.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, hirya mu kigo c'ishure harimwo ibiti biteye vyinshi vyerekana ko hasa neza cane rwose.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikirase cubatswe neza cane gose, gishajije kibereye ijisho, hakaba hariyo intebe z'ivyuma zubatswe kubuhinga bukomeye.

Ishure ritoya ry'intango yubatswe ku buhinga bwa kijambere. Rifise imiryango y'icuma amadirisha y'icuma rikaba ririko utwuma wifatikiza uhaye uduga hejuru.

Ishure ritoya ry'intango ryo kumugina n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere kandi rifise ibikoresho bikwiye mugabo rikaba rifise ubukene bw'amazi meza abanyeshure banywa.

ishure ritoya ry'intango ryo mukamenge ry'akarorero rifise ubuhinga buhambaye cane gose ryigishiriza ku bicapo bitandukanye abanyeshure bakarikunda cane gwose bakarihurumbira kandi bakitwararika n'ivyigwa vy'iryo shure.

Ishure ritoya ry'intango ryo ku Gifunzo, ryubakishijwe amatafari aturiye, muga iryo shure rirafise ubukene bw'ibirase bikeya bidakwiye, kandi rifise abanyeshure benshi, risaba rishimitse reta ko yorifata mu mugongo mu kurironsa ivyo bibuze.

Ishure ritoya ry'intango rifise amazi meza, hirya y'iryo bomba hakaba hateye ibitoki, hirya hakaba hari ibiti biteye ku rugero rushimishije.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe kubuhinga bukomeye rigeretse incuro imwe, rifise ikibuga kininiya cane gose, hirya yico kibuga hateye ibiti .

Ishure ritoya ry'intango ryo mu Gatabo ni ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye ryubakishijwe amatafari aturiye umuryango ni uw'icuma eka iryo shure rikaba rifise n'ibikoresho bikwiye.

Ishure ritoya ry'intango rifise ibikoresho vyinshi cane rwose: ibitabo eka n'ibindi vya nkenerwa abigisha bakoresha mu kwigisha.

Ishure ritoya ry'intango ryubatse ku buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye imbere hariho umunyeshure ari ku rubaho ariko arakosora ivyo umwigisha yabahaye.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, ryubakishije amatafari aturiye, rikaba risize amarangi yera. Imiryango n'iyivyumba isize amarangi yera iriko ibiyo.

Ishure ritoya ry’intango ry’imuhota, n'ishure ry’ubatswe kubuhinga bwa kijambere, rifise ibikoresho n’abigisha bakwiye, mugabo iryo shure rirafise ubukene bwikibuga cumupira wamaboko ni cumupira wamaguru bisaba bishimitse reta koyorifata mumugongo mukurironsa ivyo bibura.

Ishure ritoya ry'intango, rya Kinanira ya mbere, ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere; rifise abanyeshure batari bake, ibikoresho bikwiye, intebe z'ivyuma, eka mbere, abigisha baritanga cane rwose, ku buryo hamenya abanyeshure benshi rwose.

Ishure ritoya ry'intango ku rugo rusohoka kw'iryo shure, hakaba hariho abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure basohoka bataha birukanga.

Ishure ritoya ry'intango ryubakishije amatafari aturiye , mw'iryo shure hariyo urubaho hakaba hariyo intebe z'ibiti eka mbere n'imeza y'igiti nyene.

Ishure ritoya ry’intango rifise ikirase kininiya cane gose cubatse kubuhinga bukomeye gifise ikibaho kininiya cane gose kumpande zose hakaba harimwo nintebe be nimeza.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rifise ikibuga kininiya cane gose kw'ico kibuga harateye ibiti bininiya bibiri musi y'ivyo biti hahagaze imodoka

Kw'ishuri ritoya ry'intango ryi Bururi rifise uburaro usanga imisi yo kwa gatandatu no ku wa mungu abanyeshuri ariho bariko baragira isuku haba gukoropa canke kumesa kuko ariho babarose akanya.

Ishure ritoya ry'intango, rifise ikirasi kirimwo intebe hejuru ku ntebe hari ibitabo abanyeshure binjiye bashika basoma mu kurindira umwigisha.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikibuga kiniya cane gose. Kw'ico kibuga abanyeshure bariko barakina, hagati mu kibuga hariho idarapo ririko ibendera ry'igihugu. Hirya hakaba hateye ibiti.

Atoya ry'intango ya muhweza ya kabiri nishure ryubatswe ku buhinga bukomeye cane rwose rifise ibirase bikwiye, kandi birimwo intebe mwinshi cane rose zikwiye abanyeshure.

Ishure ritoya ry'intango ry'ibukemba n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise n'ishure ryo kwimenyereza ry'abana bakiri bato cane gwose bafise n'udutebe bicaramo twiza cane gwose bingana tubabereye.

Ishure ritoya ry'intango, rifise utwuma abanyeshure bakinirako baza barurira, dusize amarangi atandukanye, hirya hariho ibiti vyinshi cane gose, hakabamwo igiti kininiya gisumba ibindi.

Ishure ritoya ry'intango, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, urugo rw'iryoshure rwubakishije amatafari aturiye, abanyeshure, mu gutaha, bagaca mu muryango w'iryo shure, banyaruka, biruka, kubera baba bashonje.

Ishure ritoya ry'intango ryubakishijwe amatafari aturiye ririko amadirisha y'ibiyo, imbere y'iryo shure hariho ikibuga mwico kibuga harimwo igiti kininiya cane.

Ishure ritoya ry' intango, rifise ikirasi kirimwo intebe za kijambere, kandi ikirase gisukuye gusa neza cane gose, hariho naho baza barata umwavu.

Ishure ritoya ry'intango rifise ikibuga kininiya cane gose, kw' ico kibuga hari abanyeshure bicaye abandi bahagaze kandi imbere yaho hariho ibiti birebire bitatu biteyeho.

Ishure ritoya ry'intango rifise ibikoresho bitandukanye mu kwigisha abanyeshure kandi bibikwa neza ku buhinga bukomeye ku buryo atanakimwe gishobora gutakara.

Ishuri ritoyi ry'intango risa neza cane gose risize isima itukura iryo sima rikaba rikorofye neza cane gose hakaba harimwo intebe nziza cene gose za kijambere n'umunyeshuri yicayemwo.

Ishure ritoya ry'intango rikoresha ubuhinga bwa kijambere mu kwigisha abanyeshure bagaheza bakamenya ku muvuduko munini cane gose kuburyo ku mwaka hamenya ibice mirongo icenda kw'ijana.

Ishure ritoya ry'intango umwigisha yigisha ibiharuro arikaragarageza gusigurira abanyeshure kugira babitahure abanyeshure na bo bariko barakwirikira neza cane.

Ishure ritoya ry'intango rya Karusi nishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye regeretswe inshuro zitatu rikaba rifise ikibuga kininiya cane rwose kw'ico kibuga hakaba hateyeko igiti.

Ishure ritoya ry'intango ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ikibuga kininiya cane rwose kw'iryoshure hakaba hariko naryashure ryo kwimenyereza ko abana batobato cane.

Ishure ritoya ry’intango ryubatswe kubuhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari ahiye niryiza cane gose ntiworaba, impande yiryo shure hakaba hahagaze imodoka.

Ishure ry'intango ritoya, rifise ibikoresho vyinshi bitandukanye, rikaba rifise ikibuga ca kijambere, kw'ico kibuga hakaba hateye ibiti vyinshi cane.

Ishure ritoya ry'intango ryubakishitse kubuhinga bwa kijambere ryiza cane Rifise ibikoresho vyose bitandukanye ibitabo vy'abanyeshure eka nibitabo abanyeshure Eka namakaye yabigisha bateguriramwo ivyigwa.

ishuri ritoya ry'intango rifise ikirase ciza cane gose gisukuye gisize isima harimwo imeza z'ivyuma z'umuzingi n'intebe biri kumwe z'ivyuma.

Ishuri ritoya ry'intango ryubatswe kubuhinga bwa kijambere isakaje amategura haruguru kukibuga hakaba hari abanyeshuri bake bake bariko baragenda genda haruguru hakaba hateye ibiti no hepfo.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga kininiya cane, hagati mukibuga hashinze igiti kiriko ibendera ry’igihugu, hirya yaho hakaba har’igiti gisharije ciza cane.

Ishure ryisumbuye ryo mw' iJenda n'ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere ryubakishije amatafari aturiye kw''iryo shure hakaba higako abanyeshure batari bake cane gose bigishwa n'abigisha karuhariwe mu kwigisha no mukumenyesha.

Ishure ryisumbuye ryo Mu karindo ,n'ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye, rikaba rifise Abarimu bakwiye n'Ibikoresho bikwiye ,eka mbere n'Abanyeshure ni benshi cane gose barihurumbira, kuko rifise ubumenyi budasanzwe bw'Akanovera.

Ishure rikuru ryisumbuye ryo mu Kirundo. nishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, rikaba ryubakishije amatafari aturiye ,Imyango ni y'ivyuma amadirisha na y'ivyuma ariko ibiyo impande y'iryoshure harateye amashurwe meza cane rwose iryoshure rirabereye ntiworaba.

ryisumbuye ryubatswe kubuhinga bwa kijambere Rifise abigisha bakwiye rikagira nibikoresho bikwiye intebe z'ivyuma , ibitabo eka nibindi vyinshi cane rwose biri kuriryo shure.

Ishure ryisumbuye ry'iKibago yubatswe ku buhinga bwa kijambere yubakishijwe amatafari aturiye muga iryo shure rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru, rigasaba rishimitse Leta ko yorifata mu mugongo mu kurironsa ico kibuga c'umupira w'amaguru kugir' abanyeshure baze barinonora imitsi.

Ishure ry'isumbuye ryubatse kubuhinga bwa kijambere, kw'irembo hari ikibuga kininiya hirya hakaba hateye ibiti , iruhande yaho hakaba hari umuntu arikw'aratambuka anyaruka.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye rikaba rifise ibikoresho bitandukanye na cane cane ibitabo bikwiye abanyeshuri bose n'intebe zikwiye.

Kaminuza yubatswe ku buhinga bwa kijambere, rifise n'urugo rwubakishije amatafari aturiye mu kibuga hagati hariho abanyeshure bakeya bahahagaze, hepfo hakaba hateye igiti gisakaye kimeze neza.

Ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye rifise ikibaho kininiya cane gose canditse ko ingwa yera, rifise ubukene bw'intebe zidakwiye kandi abanyeshure ari benshi.

Ishure ryisumbuye ryi Bugendana n'ishure ryubakitse ku buhinga bukomeye bwa kijambere rikaba rifise ikibuga kininiya Cane gose gisharije impande y'ico kibuga hariho igiti ciza cane rwose.

Kw' ishure ryisumbuye ryo Murugwe ,barakunda gutunganya inkino z'ishure, kugira abanyeshure bahiganwe bashobore kugira amagara meza, mu vyerekeye ivyo kwinonora imitsi n'ibindi n'ibindi.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Buhonga, ni ishure ry'akarorero; ifise abanyeshure baciye ubwenge cane rwose, umwigisha ariko arabigisha, arabasomera, hanyuma nabo bakandika, ntiyirirwa arandika ku rubaho.

Ishure ryisumbuye rya Buterere ni ishure ry'akarorero, rifise ibikoresho bikwiye, abigisha bakwiye, bamenyesha ku rugero rushimishije cane rwose kuko bafise ubuhinga n'ibikoresho bikwiye.

Ishure ryisumbuye, yubatswe ku buhinga bukomeye bwa kijambere, yubakishijwe Amatafari ahiye, imbere y'iryoshure, hari Abanyeshure benshi bariko barakina.

Ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, bukomeye, ryubakishijwe amatafari aturiye; imbere yaryo, harateye ibiti bitatu vy'ibigazi, bininiya.

Kw' ishure ryishimbuye ry' I Gikurazo, ni ishuri ryisumbuye ry' akarorero ryubatswe ku buhinga bwa none. rikaba rifise n' ibikoresho bukwiye, eka mbere rikaba rifise n' amazi abanyeshure banwa.

Ishure ryisumbuye kw'irembo hari igiti c'ibendera ry'igihugu hakaba hariho hirya umurima w'ibitoki w'iryoshure. Iryoshure kandi rikaba rifise n'ikibuga kininiya cane rwose giteyeko ubutwatsi twa kijambere.

Ishure ryisumbuye rifise ikirasi kinini iya cubatswe ku buhinga bwa kijambere harimwo umuyaga nkuba akaba hariyo n'intebe nyinshi cane za kijambere.

Ishure ryisumuye ryo mu Kinama, ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, iryo shure rirakunda gutunganya amanama y'abanyeshure n'ababyeyi, kugira birimbure barabe ivyabagoye n'ibitabagoye.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rigeretse inshuro imwe ryubakishije amatafari aturiye, impande yaryo hari ikibuga ngiteye ko ivyatsi vya kijambere.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye, imiryango n'amadirisha y'ivyuma iriko ibiyo, impande yaryo hari umuntu ahagaze yambaye ipantaro ryera n'umupira wirabura.

Ishure ryisumbuye yubatswe ku buhinga bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye ku kibuga hateye utwatsi mu'ico kibuga akaba hariho ibiti biriko amabendera.

Ishure ryisumbuye impande yaryo hari abanyeshure batatu babiri bicaye uwundi ahagaze hirya yabo hakaba hari igiti kihateye kininiya cane.

Ishure ryisumbuye, rifise ibarabara rija kw'iryo shure, rimeze nabi cane rwose, rigasaba leta rishimitse, ko yobasahiriza, mu gushobora kubafasha, gukoresha iryo barabara, rija kw'iryo shure.

Ishure ryisumbuye, ry'ubuhinga, ry'i Gihofi, rishimikiye na cane cane, mu gisata co kubarira; ni ishure ifise ibikoresho bikwiye, ku buryo abanyeshure bahiga, umwe wese, afise imashini gwiwe yo kubarira.

Ishure ryisumbuye ry'iBugendana, n’ishure ryiza cane gose ryubatse ku buhinga bwa kijambere, iryo shure kubera ubumenyi n'ubukerebutsi rifise riraza riragendegwa n'abantu mva makungu kugira babahe ubushimwe bongere babakarihirize ubwenge.

Ishure ryisumbuye rifise ibikoresho bitandukanye, eka mbere n'ububati bwo kubika ibikoresho neza kugira nivyononekare n'intebe nziza cane rwose hakaba hari umuntu umwe ayicayeko ariko arandika.

Ishure ryisumbuye ry’umukike n’ishure ryubatswe kubuhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye rikaba rifise imiryango yivyuma rikaba rifise n’ikibuga kitari gito mugabo rikaba rifise ubukene bwikibuga cumupira w’amaboko.

Ishure ryisumbuye rya kijambere ryubatswe n'amabati aturiye, rigeretswe inshuro zitatu, rifise ikibuga c'umupira w'amaboko hirya y'ico kibuga hariho ahantu hahagaze imodoka nyinshi.

Ishure ryisumbuye rya Rutana ya gatatu ni ishure rihurumbirwa n'abanyeshure benshi cane rwose kuko rifise ibikoresho bikwiye n'ibirasi binini cane rwose ku buryo abanyeshure batari bake usanga biga mu kirasi kimwe ari benshi rwose.

Ishure ryisumbuye ryo kumutukura, n’ishure rubatse ku buhinga bukomeye iyo shure rikaba rifise ibikoresho bikwiye kandi vyiza cane rwose, rirafise intebe zubatse mu vyuma n'intebe bijanye.

Ishure ryisumbuye, ry'i Mabayi, ni ishure ry'akarorero, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rifise umuyagankuba; iryo shure, rikaba rifise n'uburaro, bwiza cane rwose, imatera nshasha, eka ntiworaba.

Ishure ryisumbuye rifise abanyeshure batari bake bicaye babiri babiri ku meza, imbere hakaba hari umwigisha ariko arabigisha.

Ishure ry'isumbuye Ryo mucankuzo n'Ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere, ryubakishijwe amatafari aturiye, eka rirasharije risa neza ntiworaba, rikaba rifise abigisha bakwiye, ibikoresho bikwiye, eka n'abanyeshuri benshi bararihurumbira.

Ishure ryisumbuye ry'uburaro ry'imatana n'ishure ry'akarorero rifise ibikoresho vyose bikwiye, aho abanyeshure barara rifise ibitanda bifise imatera zikwiye bigerekeranije kimwe munsi ikindi hejuru.

Kw' ishure ryisumbuye hariho ikibaho ca kijambere cubakishije ivyuma kiriko ibiyo bamanikako impapuro canke amatangazo kugira abanyeshure baze barashobora kubisoma vyoroshe.

Ishure ryisumbuye rifise ibikoresho vyinshi vy'inkino zitandukanye, hirya yaho hakaba hariho ibiti bihateye vya kijambere.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mudugudu ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere mugabo rikaba rigifise ibirasi bitarahera bikiriko birubakwa, risaba rishimitse leta ko yorifata mu mugongo kugira rirangize ivyo bikorwa vyo kubaka.

Ishure ryisumbuye yubatswe ku buhinga bwa kija mbere, risa neza cane rwose, ryubakishije amatafari aturiye, uhaye ujayo hariyo ingatzi ziduga zija ku ijyoshure, hija yaho no hino hakaba hateye ibiti vyiza cane.

Ishure yisumbuye ifise uburaro bw'abanyeshure mw'ubwo buraro hakaba hari imatera nziza cane gose shasha hakaba hariyo n'ibitanda kimwe musi ikindi hejuru.

Ishure ryisumbuye mugabo ridafise umuyagankuba iyo hari nko mw'ijoro usanga hatabona neza. Kw'irembo hari indimo z'iryo shure hakaba hariho n'amabomba abiri.

Ishure ryisumbuye rifise ikibaho kininiya cane gose, abigisha bandikako. Ruguru mw'ifuruka hariho agasandugu k'icuma babikamwo ibikoresho vy'ishure, impande y'aho hariho imeza.

Ishure ryisumbuye ry'ibyambarangwe ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho bikwiye ekambere n'abigisha bakwiye mugabo rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru n'ico amaboko.

Ishure ryisumbuye ry'indava ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kija mbere ukomeye cane gwose iryo shure rigeretse incuro zibiri rikaba ryubakishije amatafari aturiye impande y'iryo shure hariho amashurwe ahateye.

Ishure ryisumbuye ryi Butihinda n’ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rikaba rifise abanyeshuri benshi barihurumbira kubera abigisha bafise ubumenyi budasanzwe kandi bamenyesha ku bwinshi.

Ishure ryisumbuye rifise ingazi ziduga ku rubaho impande y'urubaho hariho umwigisha ahagaze impande y'imeza n'intebe, ariko arigisha.

Kw'ishure ryisumbuye, ryubatswe ku buhinga bukomeye, igeretse incuro imwe, yubakishije amatafari aturiye, imbere yaryo, hahagaze abanyeshure, hepfo y'aho, hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaguru.

Ishure ryisumbuye ryo kumutakura, n'ishure ryakarorero rifise ibikoresho bikwiye, iryoshure rirakunda gutunganya ibikino rimwe na rimwe rikavuza iradiyo kugira abanyeshure baruhurire imitwe.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kija mbere yubakishije amatafari aturiye imbere y'iryo shure hari ikibuga kinini ya cane rwose hiryay' ico kibuga n'ishure hateye ibiti vyinshi.

Ishure ryisumbuye rifise uburaro bw' akarorero, abanyeshure baharara umwe wese aryama ku gitanda c' iwiwe kandi rifise n' umuyagankuba ukwiye iminsi yose.

Ishure ryisumbuye ry'i Bugendana, n’ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye ryubakishijwe amatafari aturiye imiryango n'iy'ivyuma, muga iryo shure rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru ca kijambere, gusaba reta bushimitse ko yo ifata mu mugongo.

Ishure ryisumbuye ry'i Muhuta, n'ishure ry'akarorero, k'uburyo iryo shure ritunganywa. Imodoka yabigenewe y'ishure, yama itora abanyeshure ikabazana kw'ishure, gutyo ikongera ikabasubiza inyuma mu gutaha.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye cane rwose, imbere yaryo hakaba hari ikibuga, hirya yaho hakaba hateye ibiti bitari bike.

Ishure ryisumbuye y'i Buta ni ishure yubatswe ku buhinga bwa kijambere mugabo rikaba rifise ibikoresho vyinshi vyashaje nk'intebe kuko ari ivyakera. Bisaba bishimitse yuko leta yobafata mu mugongo mu kubaronsa ivyo bikoresho vyagiye birahera.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, risize amarangi atandukanye, ku kibuga c'iryo shure hakaba hateye ibiti bitari bike bininiya cane gose.

Ishure ryisumbuye ry'i Burambi ni ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye kandi ribereye ijisho, rikaba rifise ibikoresho bikwiye n'abigisha bakwiriye. Rikaba riri n'ibirase binini cane rwose kandi bikwiye, birimwo intebe zitandukanye nziza cane.

Ishure ryisumbuye rifise abanyeshure batari bake, iryo shure rirakunda gutunganya amanama hagati y'abegisha abanyeshure hamwe n'abayobozi.

Ishure ryisumbuye rigeretse incuro zitatu yubatswe ku buhinga bwa kijambere bubakishijwe amatafari aturiye, rikaba rifise ikibuga kininiya cane gose, kw'ico kibuga hakaba hahagaze imodoka.

Kw'ishure ryisumbuye ryi Gasakuza ni ishure rifise abanyeshure batari bake muga rirafise ubukene bw'ibitabo n'ibindi bikoresho vyankenerwa nkingwa eka mbere n'ibibuga vy'umupira w'amaguru risaba rishimitse reta ko yo rifata mo mugongo mu kubwirira ironse ivyo vyose ribuze.

Ishure ryisumbuye ryo mu Birongozi ni ishure rigifise ibibazo bitari bike, riracari no mu rwubako kuko rifise ibirasi bike bidakwiye. Risaba rishimitse reta ko yo rifata mu mugongo.

Ishure ryisumbuye ryo mu ngagara n'ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere yubakishijwe amatafari aturiye rikaba rifise mugabo ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko rigasaba rishimitse leta ko yobo rifata mu mugongo ikarironsa ico kibuga.

Kw'ishure ryisumbuye, rya Giteranyi, abarimu b'aho, bandika ikibazo ku rubaho; kugira abanyeshure, bagisome neza, gutyo, bashobore gutora ikibazo, bitagoranye.

Ishure ryisumbuye ry'Imutambara, n’ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bubereye ijisho. Iryo shure rirafise ikibuga c'umupira w'amaguru, ariko rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaboko.

Ishure ryisumbuye risa neza cane gose , ryubatse kubuhinga bukomeye, rigeretse incuro imwe , kukibuga hariho ibiti bihateye bininiya cane gose , hepfo yaho hakaba hubatse ayandi mashuri asanzwe atageretse.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere urugo rw'iryo shure gubakishije ivyuma, indani hariyo ikibuga ciza cane rwose gisharije ntiworaba.

Ishure ryisumbuye Rifise ibikoresho vyakijambere bikwiye rikagira intebe zubatswe mubuhinga bukomeye bwakijambere iryoshure rikaba rifise namatara.

Ishure ryisumbuye rifise ikirase cubatswe ku buhinga bukomeye, indani hakaba hariyo intebe nyinshi cane gose nziza, imbere hakaba hariho urubaho.

Ikirasi c'ishure ry'isumbuye risize isima hasi hakaba harimwo intebe n'imeza imwe hakaba hariyo kandi n'ikibaho canditseko n'ingwa yera.

Ishuri ryisumbuye rifise ikirase kirimwo intebe zitari nke, hakaba harimwo n'ububati butari buke bwo kubika ibikoresho vyo mwishure kandi harimwo n'amatara.

Ishure ryisumbuye ry’ikazirabageni n’ishure ryubatse kubuhinga bukomeye, rikaba rifise urugo ryubakishije amatafari aturiye kw’irembo, hakaba hari igiti kininiya cane gose gisanzaraye.

Ishure ryisumbuye ry'iKarinzi n'ishure ryubatswe ku buhinga bukomeye mugabo iryo shure rikaba rifise ubukene bw'inyubako zikwiye kubera bugifise inyubako zitarahera neza.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye, ryubakishujwe amatafari aturiye rikaba risakajwe amategura. Ku kibuga hakaba hasharije neza cane.

Ishure ry'isumbuye rifise ibikoresho vyinshi cane gose rifise aho babika ibitabo, ku buryo umunyeshuri wese agiye aho babika ibitabo ashobora gutora igitabo cose yifuje akakironka.

Ishure ryisumbuye, rifise ikibuga c'umupira w'amaguru, ciza cane; hirya y'ico kibuga, hari ibiti bihakikuje, biteye ku murongo vya kijambere.

Ishure ryisumbuye ryo ku Mpinga ni ishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Iryo shure rikaba ritunganya inkono zitandukanye z'abanyeshure kugira bashobore kwinonora imitsi bagire amagara meza.

Ishure ry'isumbuye ryubatswe k'ubuhinga bukomeye ryubakishijwe amatafari aturiye impande yaryo Hari abanyeshure bahahagaze impande yaho hakaba hari ikibuga ciza.

Ishure ryisumbuye rifise umurima muniniya uteyemwo ibiti vya kijambere hirya no hino kuburyo igiti kimwe kimwe kitegerana n'ikindi haca imetero.

Ishure ryisumbuye, rifise abanyeshure batari bake, bicaye mu kirase, bambaye umwambaro w'ishure; imbere y'abo hari umwigisha, ari ku rubaho, ariko arabigisha.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda rifise urugo gubakishije amatafari aturiye, indani hateyeyo igiti kininiya cane gose impande yaho hakaba hari abanyeshure babiri bahaye b'injira bajayo.

Ishure ryisumbuye ry'iBukirasasi n'ishure ry'akarorero rifise abigisha bakwiye n'imikoresho ikwiye, rikaba ryigako abanyeshure batari bake barihurumbira kubera ubumenyi bw'iryo shure.

Ishure ryisumbuye rifise abanyeshure batari bake bakurikira gose cane, iyo umwigisha ababajije bakiriza bose icarimwe, bakaba bafise n'ibitabo impande yabo.

Ishure ryisumbuye rifise abanyeshure batari bake bambaye umwambaro w'ishure, bicaye ku ntebe. Abo banyeshure bakaba batekereje cane rwose.

Ishure ryisumbuye ririmwo intebe nkeya cane, kw'izo ntebe hariko ibitabo bitagira abanyeshure hakaba hariho n'ikibaho rikaba rifise n'amatara.

ishure ryisumbuye ryo mu Rutana n'ishure ry'akarorero rifise ibikoresho bikwiye rikaba rifise ikibaho kininiya cane gose abigisha bandika ko be n'intebe zikwiye abanyeshure bose.

ishure ryisumbuye rifise ikibuga giteyeko utwatsi twa kijambere hepfo hari amazu yubatse neza cane haruguru hakaba hari ibiti vyinshi cane gwose vya kijambere

Ishure ryisumbuye rifise ikirase kirimwo abanyeshure batari bake bamwe bicaye abandi bahagaze imbere hari umwigisha ariko arabigisha

Ishure ryisumbuye, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, igeretse incuro imwe, yubakishijwe amatafari aturiye; hepfo y'iryo shure, hakaba hari ikibuga c'umupira w'amaboko, ciza cane.

Ishure ryisumbuye ryo mu gitaramuka, nishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, bifise ibikoresho bikwiye ,abigisha bakwiye ekambere n'abanyeshure batari bake bahurumbira, kuko hari ubumenyi bukomeye cane gose.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bwa kijambere ryubakishijwe amatafari aturiye, impande y'aho hariho umuvo utwara amazi, impande y'aho kandi hakaba hateye utwatsi tw'udushugwe twiza cane gose.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Rumonge nishure yubakishijwe amatafari aturiye imiryango n'amadirisha na y'ivyuma muga iryo shure rirafise ikibazo c'ikibuga c'umupira w'amaguru rigasaba rishimitse leta ko yo rifata mu mugongo mu kurironsa icyo kibuga.

Kw'ishure ry'isumbuye abanyeshure bambaye impuzu zo kwinonora imitsi bariko barakina umupira w'amaboko hirya yaho hari ibiti bihateye vyinshi cane.

Ishure ryisumbuye ry’uguruye umuryango winjiye indani hariho urubaho imbere hakaba hariyo n’intebe zitonze eka n'imeza, iryo shure kandi rikaba risukuye cane gose.

Ishure ryisumbuye, rya komine Buganda, ni ishure ryubatse ku buhinga bw'akarorero; muga iryo shure, rirafise ubukene bw'ikibuga c'umupira w'amaguru, abanyeshure bakinirako; risaba rishimitse leta, ko yorironsa ico kibuga.

Ishure ryisumbuye, rifise ikirase, cubatswe ku buhinga bwa kijambere, cubakishije amatafari aturiye, imbere, hariho ikibaho kininiya cane rwose, cubatswe ku buhinga bukomeye.

Ishure ryisumbuye, ryubatswe ku buhinga bukomeye, rifise ikibuga kininiya; hagati mu kibuga, hari ibiti bibiri vy'ibendera, kimwe kimanitseko iderapo ry'igihugu, hirya, hakaba hari ibiti, vyinshi cane rwose.

Ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye rigeretse inshuro zitatu yubakishije amatafari aturiye, impande y'iryoshure harahagaze imiduga itarimike, hepfo y'iyo miduga hicaye abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

ishure ryisumbuye ryubatswe ku buhinga bukomeye yubakishije amatafari aturiye imyango ni y'ivyuma indani hariyo ikibaho hakabayo n'intebe imwe be n'imeza yayo

Ishuri ryisumbuye ryi Nyarukenke ishuri ryubatse kijambere ryubakishije amatafari aturiye urugo nagonyene rwubakishije amatafari aturiye kwirembo hakaba hariko umuryango w'icuma.

Ishure ryisumbuye rifise ikibuga kininiya cane rwose hagati mw'ico kibuga hari igiti c'ibendera ry'igihugu. Ruguru hari abanyeshure bahagaze abandi bicaye. Ruguru yaho hari inzu iriko irubakwa itarahera neza.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga, rifise ibikoresho bitandukanye cane rwose, eka mbere n'abigisha bigisha barafise ubumenyi bukomeye cane.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rifise ibikoresho bikomeye cane rwose eka mbere n'abanyeshure barakunda gukwirikirana ivyigwa, kubera bahakura ubumenyi bwinshi butandukanyyi.

Kw'ishure ryisumbuye ry'ubuhinga, n'ishure ry'akarorero rifise abanyeshure bakurikira cane rwose, n'abigisha bakurikirana cane rwose abo banyeshure.

Ishure ryisumbuye, ry'ubuhinga; ku kibuga, hahagaze abanyeshuri benshi, bambaye umwambaro ubaranga; haruguru y'abo, hakaba hari udukoresho twinshi cane rwose, dutanga umuyangankuba, utanzwe n'umushwarara w'izuba.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu Mabanda, mu gisata co kubarira, ni ishure ihurumbirwa n'abanyeshure benshi, kuko isohora abanyeshure batari bake iyo umwaka uheze, abo banyeshure bagahurumbirwa mu bisata bitandukanye.

Ishure ryisumbuye ryo mu nyakabiga ry'ubuhinga bwa none, n'ishure ry'akarorero rifise abarimu bakwiye n'ibikoresho bikwiye umunyeshuri wese afise imashini nyabwonko akoresha kugira aze araraba ko ivyo yize yabitoye bimeze neza.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo ku Muzinda ni ishure ry'akarorero rikoresha ubuhinga bukomeye cane rwose mu kwigisha abanyeshure bakamenya kubera abo banyeshure baramaze kwizerwa bagatumwako henshi mu mashirahamwe gukorerayo.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kiremba nishure ryubatswe ku buhinga bwa none rifise ibikoresho bikwiye abigisha bakwiye bamenyesha cane rwose kuburyo abanyeshure barihurumbira ari benshi cane rwose.

Ishure ry'ubuhinga ryisumbuye ryo mu Kayogoro, ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bukomeye. Rirafise kandi abanyeshure benshi barihurumbira kubera rifise ibikoresho bikwiye, ku buryo umunyeshure umwe umwe wese afise umwambaro umuranga, iyo ari mu bikorwa vy'imyuga vy'iryo shure.

Ishure ryisumbuye ryo mucibitoki ry'ubuhinga bwa none, nishure ry'akarorero rifise abarimu bakwiye, eka mbere n'ibikoresho bikwiye kuburyo umunyeshuri umwe wese afise imashine nyabwonko, akoresha mukuz'araraba ivy'arikariga.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga rifise ibikoresho bitandukanye n'abigisha batandukanye eka mbere n'ibisata bitandukanye abanyeshure bahurumbira kubera bifise abigisha bavyigisha neza cane.

Ishure ryisumbuye yo mu gakwende, ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, bifise ibikoresho bikwiye abanyeshure bakoresha mu kwiga imyuga itandukanye.

Ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo kwubaka, rifise abanyeshure batari bake cane gose barihurumbira kuko iryo shure iy'umwaka uheze risohora abanyeshure batari bake kandi abo banyeshure basohokana ubumenyi bukomeye.

Ishure ryisumbuye, ry'ubuhinga, ni ishure ry'akarorero, ribereye ijisho, ntiworaba; hariho ingazi, bariko baradugako abanyeshure, hirya y'aho, hariho ubwatsi buteyeho, bwiza cane, hirya y'aho, hakaba ibiti.

Ishure Kaminuza biga bakoresheje ubuhinga bwa none na cane cane mu gukoresha imashine nyabwonko kugira abanyeshure baze bararaba ibitandukanye bashobore kumenya no gukoresha imashine nyabwonko.

Ishure kaminuza ryubatswe mu buhinga bukomeye cane rwose, impande y'iryo shure harateye udushurwe twiza cane rwose dusharije, impande y'utwo dushurwe hakaba hateyeho igiti.

Ishure kaminuza rifise ibikoresho bikwiye nabigisha bakwiye Eka mbere nibisata bitandukanye Hakaba hari igisata co guteka cizewe cane rwose kuko gisohora abanyeshure benshi cane rwose baranazirwa bakaja gufasha imanza hanze.

Ishure kaminuza ifise igisata kijanye n'ivyamagara y'abantu gifise ibikoresho vyinshi cane gwose kuburyo abanyeshure bagihurumbira batari bake.

Ishure rya kaminuza ryubatse ku buhinga bukomeye bwiza cane, rikaba rifise urugo gwubakishije amabuye ruriko imiryango ibiri y'ivyuma mito mito abanyeshure bacamwo bagomvye gusimbira ahantu hafi.

Ishure kaminuza, yitiriwe Ntare Rugamba, ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, bukomeye; rifise ibikoresho bikwiye, risharije neza cane rwose, abanyeshure bama bagira isuku, rikwiye, uko bukeye uko bwije.

Kw'ishure kaminuza ry'indava nishure ryubatswe ku buhinga bukomeye rifise abanyeshuri benshi bahigako barikunda kandi baryijukiye rikaba rifise n'intebe nyinshi cane bose abanyeshure badakwigwako.

Ishure kaminuza rifise ikibuga co gukina umupira w'amaboko. Hariko abanyeshuri bariko barakina, hepfo no haruguru hariko ibiti byinshi cane wose bitanga akayaga.

Ishure kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, n'ishure ry'akarorero rifise ibisata bitandukanye, abigisha batandukanye, hakaba n'igisata c'inyubako abanyeshure bijukira cane gose kuko kibafasha mu mibereho y'ubuzima bwa misi yose.

Ishure rya kaminuza ry'iKiriri n'ishure yubatswe ku buhinga bukomeye cane gose rikaba rifise amatara yaka haba ku murango canke mw' ijoro rikaba mbere rifise n'uburaro.

Ishure kaminuza y'i Makamba ni ishure yubatswe ku buhinga bwa kijambere ifise ibikoresho vyinshi rwose bitandukanye abigisha bakwiye, ibisata bitandukanye kimwe cose gifise umwigisha abibereye.

Ishure kaminuza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rigeretse inshuro zibiri impande yaryo hakaba hahagaze imodoka nyinshi impande y'izo modoka hakaba hateye ibiti bibiri.

Ishure kaminuza ryiza cane yubakishijwe amatafari aturiye imiryango n'amadirisha n'iyivyuma impande y'iryo shure hateye igiti ciza cane gose gishajije ntiworaba.

Ishure kaminuza ry'i Nyabiraba, ni ishure rifise ibisata bitandukanye, eka n'abigisha bigisha mw'ivyo bisata vyose, hakaba hari igisata co gukora umuyagankuba, ico gisata kirizewe cane rwose, ku buryo buhanitse.

Ishure rya kaminuza ryubakitse ku buhinga bukomeye bwa kijambere, isize amarangi atandukanye risakaje amabati akomeye cane, imbere yaho harashajije cane gose, hagati mu kibuga hakaba hariho ibiti vy’ibendera ry’igihugu.

Ishure kaminuza ryitiriwe umuco, ni ishure ry'akarorero ryigisha ku rugero rushimishije rikamenyesha abanyeshure batari bake kuburyo iyo umwaka uhetse ibice mirongo icenda n'icenda kwijana bimenya.

Ishure kaminuza rifise abigisha b'inkerebutsi, bakunda akazi rwose, bigisha neza cane rwose. Abanyeshure n'abo, barahahurumbira kandi barakurikira cane rwose.

Ishure Kaminuiza rifise igisata kijanye n'ivy'amagara y'abantu kiritaweho gose kubera Reta iheruka kukigendera irakironsa ibikoresho bitari bike.

Kw'ishure kaminuza ryo mu Cibitoke, ni ishure ry'akarorero ryitunganije neza cane gose rirafise aho abigisha bakorera ukwabo n'aho abanyeshure bigira eka mbere n'aho ubuyobozi bukorera.

Ishure kaminuza rifise ibisata bitandukanye na cane cane igisata co kubarira kiritaweho canerwose kandi abanyeshure baragihurumbira ku bwinshi, barakurikira rwose.

Ishure kaminuza ryubatswe ku buhinga bukomeye rifise umuryango w'icuma usize irangi ry'ubururu ku wo muryango ariko ibyandiko byanditse mu ndome nininini.

Ishure kaminuza ryo mw'iJenda n'ishure ry'akarorero rifise abanyeshure benshi eka n'abigisha bakwirye b'ibisata vyose bitandukanye, iryoshure rikaba rifise n'amatara kuburyo abanyeshure bashobora kwiga no mw' ijoro.

Kaminuza yitiriwe umutima w'ubwitonzi ni kaminuza yubatswe ku buhinga bukomeye, ikab' ifise ibikoresho bikwiye ,abigisha bakwiye eka nibisata bitandukanye abanyeshure bahurumbira cane gose kuko ar'ibisata ngira kamaro mu buzima bwabo.

Ishure kaminuza rifise igisata kijanye nivyo gukora imodoka kirafise ibikoresho bikwiye kuburyo abanyeshure bahiga bose bamenya uwo mwuga bitagoranye.

Ishure kaminuza ry'i Burasira ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere. Rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye mbere n'ibisata bitandukanye na cane cane hakaba igisata co kubaka abanyeshure bahurumbira cane rwose kuko benshi barizegwa bagatumwa ko kuza gukorera ahandi.

Ishure kaminuza rifise ibikoresho vyinshi cane rwose rikoresha mu buhinga bwo kwigisha, mbere iryo shure rikaba rifise n'umwigisha karuhariwe mu gukoresha ivyo bikoresho yigisha abanyeshure.

Ishure kaminuza ryo mu Kayanza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rikaba rifise ibikoresho vyose bikwiye abigisha bakwiye eka mbere n'ibisata vyinshi bitandukanye abanyeshure bakaba bahahurumbira cane gose kuko batanga inyigisho z'akanovera.

Ishure rya kaminuza rifise ibikoresho bikwiye abigisha bakwiye n'ibisata bitandukanye rikaba rifise n'imashini nyabwonko abanyeshure bakoresha mu kwiga kugira biborohere ko baza baratahura.

Ishure kaminuza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, impande y'iryo shure hariho uduti tuhateye dukase neza cane rwose tubereye, haruguru yaryo hakaba hariho ibiti biteye.

Ishuri kaminuza rifise ikibuga c'umupira w'amaboko ca kijambere hirya yaho hateye ivyatsi vya kijambere hirya hari ibiti bihateye hirya yivyo biti hakaba hari inyubakwa nziza cane gose.

Ishure kaminuza ryiza cane rwose, yubatswe kubuhinga bwa kija mbere rikaba impande yaryo hari igiti kihateye ciza cane rwose hejuru hakaba hariho ingazi zo kudugirako.

Ishure kaminuza rifise aho bakorera imodoka hubakitse neza cane gose ku buhinga bukomeye, hari imodoka iri mu kirere, impande y'aho hari abanyeshure benshi bayikora.

Kw'ishure kaminuza, hari abanyeshure bicaye mu ntebe n'intebe zitarimwo abazicayemwo, haruguru hariho abandi bahagaze, eka mbere no hirya hari abandi benshi.

Ishure kaminuza risa neza cane. Impande yaryo harahagaze umuntu, hampande y'uwo muntu hakaba hari ibiti bihateye mu dushurrwe tuhasharije dusa neza.

Ishure kaminuza rifise amazi meza cane, yo gukora isuku, reka mbere no kuyanywa bakayanywa, bakifashisha no mu gukora ibindi bikorwa vyose vy'isuku bitandukanye.

Ishure kaminuza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rikomeye cane rwose, ryiza cane rwose woraba iryo shure rikaba rifise ikibuga kininiya cane rwose impande y'iryo shure hahagaze imodoka.

Ishure rya kaminuza rikomeye cane gose ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rigeretse incuro zibiri, impande y'iryo shure ku kibuga hahagaze imodoka hirya naho hari ibiti bihateye.

Ishure kaminuza yubatswe ku buhinga bukomeye bwa kijambere rigeretswe incuro zitatu iryo shure rifise urugo gwubakishije amatafari aturiye, impande yaryo hari ikibuga kininiya cane gose gihagazemwo imodoka.

Ishure kaminuza ryiza cane ryubatswe kubuhinga bwa kijambere , ryubakishijwe amatafari aturiye, hakaba hariko ingazi ziduga kw'iryo shure ziriko abantu babiri bahaye baduga.

Ishure kaminuza ry'ingonzi ryitiriwe umweranda Pahoro, nishure ry'akarorero ryubatswe ku buhinga bukomeye, rifise ibikoresho bikwiye n'Abigisha bakwiye n'ibisata Vyinshi cane gose bitandukanye.

Ishure kaminuza ryitiriwe mutima mweranda n'ishure ry'akarorero gifise ibikoresho bikwiye abigisha bakwiye ibisata bitandukanye hakaba hariho igisata kijanye n'ic'ubuvuzi citaweho cane rwose kuko ico gisata gifise ibikoresho byinshi cane gose gitandukanye.

ishure kaminuza yitiriwe umweranda sitefano n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho bikwiye rifise ububiko bw'ibitabo vyinshi cane gwose kuburyo umunyeshure umwe wese agiye kurondera igitabo co gusoma ashobora kukironka atangorane.

Ishure kaminuza ryubatswe ku buhinga bukomeye cane gose rigeretse incuro zitatu risa neza cane gose, imbere yaryo harasharije hateye uduti tw'amashurwe, hirya yaho hakaba hari ibiti vyinshi.

Ishure kaminuza rifise aho babika ibitabo hububakitse neza cane gose umuryango nuw'icuma muga nta bikoresho bikwiye biriyo bafise

Ishure kaminuza, yubatse neza cane, ku buhinga bukomeye, risa neza, rikaba rifise ingazi zica hejuru yaryo, impande yaryo hakaba hari igiti ciza cane.

Ishure kaminuza yitiriwe ibiyaga binini yo mu Rutana n'ishure ifise ibikoresho bikwiye abigisha bakwiye eka n'ibisata bitandukanye ,mw'ivyo bisata hariho igisata kijanye n'ivyo umuyagankuba citaweho cane gose.

Ishure kaminuza rifise aho abigisha bakorera ibikorwa, hari imeza iteretseko ibikopo bibiri vy'amazi bigaragara, hirya hakaba hari imeza.

Ishure kaminuza ryubatswe neza cane rwose, ryubakishijwe amatafari aturiye, urugo rwubakishije amabuye, impande y'aho harateye udushugwe twiza cane rwose dushajije.

Ishure kaminuza risharije neza cane gose ribereye ijisho , impande y'iryo shure harateye utwatsi twa kijambere ,hakaba hateye n'uduti tw'amashurwe tubereye ijisho.

Kw' ishure kaminuza, hariho aho abayobozi baho bakorera, yubatswe neza cane, hubakishije amatafari aturiye, imiryango iriko n' iyivyuma.

Ishure kaminuza ry'i Busoni ni ishure ry'akarorero ryubatswe neza cane rwose rifise n'abigisha karuhariwe. Iryo shure rirakunda kugenderwa n'abantu mvamakungu kugira bakarihirize ubwenge abigisha.

Ishure kaminuza ry'akarorero rifise ikibaho kininiya cane gose, imbere hasize isima risa neza cane gose, rikaba risa nk'uko womengo ryoba ririko rirahera bukebuke.

Ishure kaminuza ryubatswe mu buhinga bwa kijambere rikaba rifise ikibuga kininiya cane rwose c'umupira w'amaguru hirya y'ico kibuga hakaba hari ibiti vyinshi cane rwose.

Ishure kaminuza ryubatse kubuhinga bwa kijambere yubakishije amatafari aturiye, rifise abanyeshuri benshi cane gose barihurumbira kubera rifise inyigisho zakanovera.

Ishure kaminuza, rifise, Ikirase cubatswe ,kubuhinga bukomeye, gisharije neza cane gose ,ntiworaba. Hakaba ,harimwo ,Intebe, n'Imeza za kijambere.

Ishure Kaminuza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, risharije, risa neza cane gose. Hepfo yaho hateye utwatsi twa kijambere, hirya yaho hari ibiti biteye.

Ishure kaminuza ryitiriwe Umweranda Pahuro, ni ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere bukomeye gose. Ku buryo abanyeshure bamwe bigira hasi, abandi hejuru, umwigisha agahagarara ku ruhande rumwe, kandi bose bakavyumva, kandi bakamubona.

Ishure rya kaminuza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bukomeye, rishajije ribereye ijisho. Ku kibuga hariho igiti kininiya, musi y'ico giti hahagaze imodoka, haruguru y'ico giti hahagaze imodoka zibiri.

Ishure kaminuza yitiriwe ibiyaga binini y'Ikiremba, ni ishure yubatswe ku buhinga bwa kijambere bukomeye cane gose. Ikaba ifise ikibuga kininiya cane gose, imodoka zihagararako.

Ishure kaminuza ry'i Muramvya ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ibikoresho bikwiye, abigisha bakwiye, abanyeshure batari bake. Hampande y'ivyo vyose iryo shure rirafise isuku ryinshi cane rwose ku buryo riteweko amashurwe menshi cane rwose yo kurishariza.

Ishuri kaminuza ryubatswe ku buhinga bwa kijambere bukomeye rikaba rifise urugo rwubakishije amatafari aturiye imbere yurwo rugo hakaba hari biti bihateye.

Ishure kaminuza rifise ikirasi kirimwo abanyeshure, cubatswe neza cane rwose, imbere yabo hariho umwigisha ariko aragerageza kubasigurira ivyigwa abigisha.

Ishure kaminuza ryo mu kinanira, ishure ryubakitse ku buhinga bwa kijambere risharije rimeze neza cane gose ntiworaba. Rikaba rifise ibikoresho bikwiye, n'abigisha bakwiye, eka mbere n'abanyeshure bahiga atari bake.

Ishure kaminuza yubatswe kubuhinga bwa kijambere rigeretse incuro zitatu. Kukibuga hakaba har’abantu bariko baragenda bagana kwiryo shure, impande yaho harahagaze imodoka, hirya hakaba har’ibiti biteye kumurongo.

Ishure kaminuza ryigenga ryo mu Gaterenti, ni ishuri abanyeshure bahurumbira cane gose, kuko rifise ibisata bitandukanye, n' abigisha bakwiye bigisha ku buhinga bukomeye.

Ishure kaminuza ry'iKarusi n'ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere rifise ibirase binini binini cane gwose, rikaba rifise ibikoresho bikwiye vyinshi cane gwose, intebe n'iz'ivyuma n'imeza birikumwe.

Abakobwa babiri bambaye impuzu zo kwinonora imitsi, bariko barakina umupira w'amaboko, mukibuga ciza cane, impande y'ishure kaminuza, yubatswe neza cane ,igeretswe incuro zine.

Ishure kaminuza, ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rigeretse incuro zibiri, rikaba ryubakishije amatafari aturiye; imbere y'aho harasharije cane rwose, haraciye utubarabara tw'imigenderanire, n'ibiti bihateye vyinshi.

Ishure kaminuza rifise ikirase c’amanama risukuye cane gose ,hariyo intebe n’imeza zitandukanye zishasheko igitambara.

Ishure kaminuza rya Muyange ya mbere, ni ishure ry'akarorero ryigisha Ku buhinga bukomeye cane rwose, rikaba rifise n'umuyagankuba kuburyo abanyeshure babishimye baza bakiga no mw'ijoro kugira baronke ubumenyi buhagije.

Ishure kaminuza risharije neza cane ntiworaba, ibarabara rijayo n'ibarabara ryiza cane gwose kwirembo hateye ibiti vyinshi cane rwose bitandukanye.

Ishure kaminuza ry'Ikirama ni ishure ryubatswe ku buhinga bwa kijambere, rifise ibikoresho bikwiye, abigisha bakwiye, eka n'abanyeshure batari bake bararihurumbira.

Ishure kaminuza mugisata co kwubaka, gifise ibikoresho vyinshi cane gose bitandukanye ,mbere rikaba rifise nico gisata n'umwigisha karuhariwe yabinonosoye.

Ishure kaminuza yubatswe ku buhinga bwa kijambere risharije ntiworaba. Rifise ikibuga riteyeko utwatsi twa kijambere hirya no hino, eka mbere riteyeko n'ibiti hirya no hino hatandunye.